N tiɛha pala ayi sunsuuni ka bi yooi shoop shɛli n ʒɛ n maandi lora ka shab ŋmari sikirabs nima a yuli bi nyaangi polo a ni nyɛ ka loori waɣanli garita niraba ayi n ʒɛ shoop ŋɔ ni ka nyɛ loori nim ni piɛ tabi ʒiya ka polinsi baariya gari nimaani